Duu puuni m bɔŋɔ ka niɣilimbuɣim tabi dikpuna maa ka diɣi be nimaani ka filaawaasi balibu balibu be nimaani kabɔɔdi beni mi dizuɣu ka filaawanima maa tamya ka kuɣa zaya ka difɛya be di puuni ka tɔli zaya ka filaawasinima tam kuɣu maa zuɣu

Mainin saait n boŋo bi biɛla ditiditi puuni bi galisiya pam shab ʒila moota nima ka shab gbubi kuya n zaŋ niŋdi tiŋa so mii ʒɛla zuɣusaa ŋuni n nyɛ bi supavaisa ka yɛ liiga piɛlli